Masinu waruwaay nekk ci kaw tali am yu nekk ci ganaaw benna bu nekk ci kanam taal ñyaari lampa yi benn bu nekk ci ganaaw lampamleer nañ ñi.

Téere mi tegu ci suuf téere miy jàngale wallum kom kom ak wallum am xaalis.

Bunta boo mu na yonne nit xaalis , akit nit fum la mu na yonne xaalis.

yoon itali yu masini waruwaay di daw am ñuy dem am ñuy ñëw bennamuy ñow ngi tal lampay ci kanam ngileer nañ am ñuy dem muy tàllampay ci ganaaw

yoon yooni tali waruwaayi mbaam nekk ci pegga bi am góor bu taxax ci doori mbaami am xalé yi yu nekk ci kaw waruwaa yi

ay nit nekk ci taati perég yi ñiy nekk ci péggu géej bi ñétti gaal nékk ci kaw géej gi gñi di dox taxaw ñi ñi ngi sëgg

ay nit ñiy góor ñiy doon jigéen am yu kaddu seen saak am ku taxaw tieparansor di oppar doole bi ci ñoom bi ngiy jàkkaak ro masinu waruwaay bu mëg te bul

ay nit nekk ci yoon di dox ni ni ngi gaddu saak ni ni ngit ay wulis di dox ni ni ngi taxaw ni ni ngi taxa xar ay mutu ñuy taxaw ci pégg gi

bunta bu nekk ci gamba bi di yëngu ci wàllum jaay di yëngu ci wàllum dimbale nitñi ñuy jaay seen marsan diis i

Bunta muy yëngu ci wàllu dëñcha xaalis yonne xaalis ak jot xaalis ci lu yomba.

Donji sukur yu sakan nekk ci bool taaju ci suuf am yu wadda ci suuf.

ay góur nekk magg ngi sol seen yari cosaan iñu ngir tëka morso yu weex ci seen bopp niy ñu ngi sol mba xana ni ñu ngi so tiye jaasi seen loxo